Abantwana abancane kumele bahlatshwe amajekiseni avikela imikhuhlane ethile imikhuhlane eminengi iyathelelwana ngomoya ngokuthintana kumbe ngokudla okuthile kungakho umuntu wonke kumele ahlatshwe kungathelelwana.

Abezempilakahle benza umsebenzi omkhulu ekuhlaseleni imikhuhlane ememetheka ngesivinini esikhulu ezigabeni zethu. Imikhuhlane le yandise ukuqala ngomuntu oyedwa imemetheke igcwale indawana yonke kungakho abezempilakahle bayalwisana layo leyi mikhuhlane ngokuhlaba abantu amajekiseni.

Umphakathi ulokufundiswa mihla ngemihla, ngemikhuhlane ehlaselayo abantu ezigabeni ezithile. Umkhuhlane ungaqala ngomuntu oyedwa ,umemetheke ugcwale indawana yonke .Kungakho abantu bayafundiswa bahlomiswe ngendlela abangazivikela ngayo kuleyo mikhuhlane.

Imikhuhlane eminengi ivame ukuqhamuka ezigabeni zethu lapho esihlala khona ngokunjalo kuqakathekile njalo kubalulekile ukuba abantwana kanye labadala bahlatshwe amajekiseni ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwale imikhuhlane.

Abezempilakahle bahlaba abantu amajekiseni ukuze bavikeleke emikhuhlaneni ehluka hlukeneyo eqhamukayo ezigabeni umkhuhlane ungaqala ngomuntu oyedwa kodwa usuke umemetheke ucine ungasanqabeleki abantu abanengi sebelawo.

abongikazi labodokotela bahlaba abantu esigabeni esithile kulomkhuhlane oqhamukileyo umkhuhlane osubhahile okumele abantu bawuhlatshelwe ukuze bazivekele kulowo mkhuhlane

Kulemikhlane evame ukuqhamuka ezigabeni zethu lapho esihlala khona kungakho ke kubalulekile ukuba abantu bahlatshwe amajekiseni ayiwo azavikela ukuba abantu bathelelane imikhuhlane ethile

Imikhuhlane ethile iyaqhamuka ezigabeni zethu ihlasele abancane labadala, yingakho abazempilakahle bayaphuma bangene ezigabeni bahlabe amajekiseni, banikeze imithi, bafundise njalo abantu indlela zokuziphilisa ukuze kwenqatshelwe imikhuhlane enjalo.

Umongikazi kumbe esingathi I scientist , ihlola umuntu umkhuhlane ukuba ubangelwa yini njalo umemetheka ngayiphi indlela lowomkhuhlane lapha kuhlolwa igazi ukuze liyehlolwa phambili e lab

Laba ngabasebenza kwezempilakahle babizwa ngokuthi ngama scientist njalo basebenzela elaboratory badingisisa ngemikhuhlane kumbe ngemikhuhlane esibhahile esigabeni esithile.

Abezempilakahle bakhangela ukuhlatshwa kwabantwana ukuze , bangathathi imikhuhlane ebhahileyo .Eyehlele kuleso sigaba . Abantwana kumele bahlatshwe amajekiseni abavikela emikhuhlaneni le ,engacina kwesinye sikhathi ibulala.

Lo umfanekiso utshengisa umkhuhlane oqhamukileyo wabhaha esigabeni esithile. Ongahlaselanga umuntu oyedwa, kodwa ohlasele abantu abahlukahlukeneyo.

Umhlaba wonke jikelele ubambana ukuze abantu bathole impilo engcono iloba kusemaphandleni loba kusemadolobheni. Abantu bonke balelungelo lokuthola impilo enhle ngokuthola amanzi ahlanzekileyo njalo lawomanzi abeseduze labantu

Abezempilakahle umhlaba wonke jikelele, bakhuthaza abantu ukuba bageze izandla, mihla, lamalanga wonke, ngezikhathi zonke. Ukuze imikhuhlane eminengi yenqabeleke. Lokhu kungokuba imikhuhlane eminengi ithekelwanwa nxa abantu bebambana ngezandla. Kumbe bebamba, izinto ezinjengokudka ngezandla.

Laba ngabantwana abasesibholaneni kumbe singathi basesikotsho, abathola amanzi ahlanzekileyo, okuyiyo injongo ye global health emhlabeni wonke jikelele.

abantu bonke abantwana labadala bathola usizo emtholampini kumbe singathi esibhedlela okuyinyo injongo ebanzi ye global health ukuze abantu bonke bafinyelele okwezempilakahle

Abantwana bonke emaphandleni bathola amanzi ahlanzekileyo avela esibholaleni kumbe singathi esikotshweni okuyiyo injongo enkulu ye global health ukuze abantwana bethole impilakahle engcono.

Amazwe wonke omhlaba amanyana ukuba bahlanganise amakhanda kwenqatshelwe imikhuhlane eminengi evukayo ebangelwa yi "Climate change" lokunye nje okuhlaselayo emhlabeni lapha jikelele.

Imikhankaso eminengi iyenziwa ukuze abantu basinde emikhuhlane yokuhanjelwa zingqondo kunengi okungenza abantu baphanjaniselwe ingqondo zabo okugoqela istress ukuhlukumezeka ngasemoyeni lokucabangisisa kakhuku ngezimo abantu abangena kizo kungakho zinengi indlela zokuthi abantu bagqugquzela njalo beqabele kungabehleli lokhu

Laba abantu ngabafundele umsebenzi wokukhangela isimo sengqondo yomuntu. Bakhangela ukuba umuntu uphanjaniswa yini besebekhuthaza indlela zokuqeda lokhu okubangela lowo mkhuhlane. Abanye basuka baphiwe amaphilisi lama jekiseni okulwisana lalokhu okuphambanisa umqondo.

Lubaba kaphathekanga kuhle ngasengqondweni, ukhubazekile engqondweni ingakho ufakwe izankosi ukuze engabi luhlupho emphakathini ngoba engaphilanga kuhle ngasengqondweni.

Kubalulekile ukuba abantu bonke banakekele ingqondo zabo ingqondo yisitho esiqakatheke kakhulu emzimbeni womuntu wonke ngakho abantu bayafundiswa bekhuthazwe ukuba bengavumeli izinto ezinje stress le depression ukuba zibaphazamisele ingqondo zabo.

Lo umuntu ukhubazekile engqondweni , ingqondo azisathathi kuhle , kungakho sehlala estaladeni kasagezi njalo usegqoka okumadabudabu lokudla sehamba edobha estaladeni

Laba ngabakhangele impilakahle yengqondo yomuntu bakhangela ukuba umuntu kazilimazi ngokwase ngqondweni njalo ingqondo ihlezi isebenza kakuhle abakhuthazi abantu ukuba bethathe izidakamizwa njalo bacabange kakhulu becine sebele depression.

Ezibhedlela lemakliniki kulapho abantu abathola khona usizo. Umuntu engazizwa engaphilanga kuhle uyavakatshela esibhedlela ukuze elatshwe ngo Dokotela abawufundelayo lowo msebenzi.

Izibhedlela lamakilinika zindawo ezibaluleke kakhulu ezigabeni zethu, lapho sithola khona impilo engcono ngokuba amadokotela lamanesi asebenza ngokuzikhandla ukuba baphilise abantu, bevikele emkhuhlaneni eminenginengi.

Emtholampilo okugoqela izibhedlela lama clinic zindawo okumele zihlale zihlanzekile kumele kuvuselelwe izakhiwo njalo zigcinakale kakuhle ngoba lezi zindawo zindawo ezinikeza abantu ukuphila

Izibhedlela lamakilinika yizo iziñdawo lapho abantu abathola khona usizo ngezempilakahle. Kubàlulekile ukuba zihlale zihlanzekile, ukuze imikhuhlane ingamemetheki ebantwini abafika khona begula.

Izibhedlela lamaklinika zindawo lapho abantu abathola khona usizo ngezempilakahle. Sithola o Dokotela labo Mongikazi kulezi zindawo . Abasinika amaphilisi aqondileyo ngalokho okuhlasela umzimba womuntu.

Izibhedlela lamakilinika zindawo eziqakatheke kakhulu ezigabeni zethu. Kufanele lezizindawo zibe seduze labantu ukuze zifinyeleleke kalula. Amaphilisi lamajekiseni konke kutholakala kulezi izindawo

laba abantu ngo dokotela abasebenza esibhedlela kumbe esingathi emtholampilo ukunakekela izigulane lokuzelapha emkhuhlaneni ehlukahlukeneyo

Lapha kusesibhedlela ezibhedlela kuyatholakala indawana zonke kunamathiselwe amagwaliba alombiko oqakathekileyo okumele udluliswe ngabezempilakahle. Kungakho kubalulekile ukuba umuntu ovakatshela lezizindawo abale kabanzi ngalokhu okubhaliweyo emagwalibeni.

Izibhedlela lemakilinika yizo indawo lapha abantu abathola khona usizo ngezempilakahle. Omongikazi labodokotela bayahlola ukuba umuntu ukhathazwa yini besebemnikeza imithi efaneleyo yokulwisana lomkhuhlane lo ohlasele umuntu.

Lezi yizingwalo ezitholakala esikolo. Esifundisa ngezempilakahle, ukwelapha abantu imikhuhlane ehlukahlukeneyo.

Laba ngabasebenza elaboratory ngodokotela kumbe singathi ngamscientist akhangela njalo ahlolisisa izinto ezinengi ezilethwa ngakubo. Bengahlola imikhuhlane esegazini, ematheni, engcekezeni yabantu kumbe emchemeni.

Ulwazi lwezempilakahle lubalulekile ukuba lunikezwe abantu ezigabeni zonke zelizwe'Abantu bafundiswa ngokuba baziphathe njani ngokomzimba langengqondo zabo .Kungako wonke umuntu ulelungelo lokuthi aluphiwe lolulwazi ukuze athathe izinqumo ezikhaliphileyo ngempilo yakhe.

Le yindawo esiyibiza ngokuthi yi laboratory lapha kwenziwa umsebenzi omnengi kakhulu ngama scientist behlola ngaphansi kwe microscope amasamples esingathi yilokhu okuthethwe emzimbeni yabantu abehlukeneyo okumelwe kuhlolwe ngomtshina.

Abezempilakahle benza umsebenzi omkhulu ngokufundisa abantu ngemikhuhlane ebhahileyo elizweni. Imikhuhlane enjengemonkey pox yimikhuhlane ethelelwanayo ngokuthintana kwezikhumba zabantu ikakhulu kwezemacansini, ngokuphefumulelana kwabantu njalo lokuhlanganyela lomuntu olayo leyo monkey pox.

Abezempilakahle bayakhankasa kakhulu ngemikhuhlane evamileyo ehlasela abantu. Umphakathi uyafundiswa ngezindlela ezehlukeneyo ngokuba imikhuhlane eminengi ithelelwana abantu bengela lwazi.

Lo umkhankaso wenziwe ngabezempilakhe ukufundisa abantu ngemikhuhlane ethile esikhona kuleyondawo. Abantu kumele bafundiswe ngemikhuhlane ukuze benelise ukuzivikela ekumemethisekeni leyo mikhuhlane ngoba eminye yayo ibulala.

Ezibhedlela lemakilinika kulapho abantu abanakekelwa khona bethole usizo uma bengaphilanga kakuhle. Odokotela lamanesi bayafundiswa ukuba abantu benakekelwe ngayiphi indlela ukuze belulame.

Abezempilakahle bayawufundela umsebenzi wabo baqeqetshe ukuze baphathe kuhle izigulane ezifika ezibhedlela. Ezibhedlela kwelatshwa abantwana, kwelatshwe omama abazithweleyo, kwelatshwe labadala abayehlelwe zingozi zokuba umzimba awuphilanga kakuhle.

Leyi indawo ibizwa kuthwa yisibhedlela kumbe kuse emtholampilo ,lapho abantu abathola usizo ngamaphilizi lemithi yakulezi insuku.

Le indawo ibizwa ngokuthi kuseLaboratory. Kulapha okuhlolwa khona izicaphuno, ezithethwe emizimbeni yomuntu. Ukuze kuhlolwe umkhuhlane ohlasele umuntu. Kungahlolwa igazi, umchamo, amathe kumbe ingcekeza ephuma emuntwini.

Lapha kusemtholampilo, ibhakane likhomba ukuba lawa ama 'Elavator' ngama 'Elavator' athwala izigulane zisuka kwelinye icele zisiya phezulu loba phansi khonapho esibhedlela.

Izibhedlela lamakilinika zindawo eziqakatheke kakhulu ezigabeni zethu. Lapha sithola odokotela, omongikazi labaqeqetshi bezesayensi abasebenza imihla lamalanga ukwenqabela imikhuhlane ethile ehlasela abantu.

Le yindawo esesibhedlela lapho omama abelethela khona kulabo Dokotela labongikazi abanakekela omama abasanda kubeletha.

Lapha kusesibhedlela kutholakala abantu bonke abemihlobo ehlukeneyo odokotela labongikazi basebenza emini lebusuku ukuze basize abantu abaphathekileyo ngasemzimbeni.

Izibhedlela lama klinika zindawo lapho okutholakala khona impilo engcono. Izigulane zihanjiswa khona ukuze zelatshwe ziphiwe amajekiseni lamaphilisi lemithi yonke nje jikelele eyenza umuntu azizwe esengcono.

Abazali bayakhuthazwa ukuthi abantwana abangezwa kuhle bathathwe bahanjiswe emtholampilo bahlolwe ngudokotela ukuba yini okubakhathazayo emzimbeni, odokotela besebenika, izigulane lezi amaphilisi lemithi eqondileyo ukwelapha lowo mkhuhlane.

Izibhedlela zamehlo yizibhedlela lapho abantu abathola khona usizo uma amehlo elenkinga. Ilihlo lingabe lingasaboni kuhle, ukubonela eduze loba khatshana loba umuntu engasenelisi ukubala amabala kungakho kuqakathekile ukuba izibhedlela lezi zibe labodokotela abakufundeleyo lokhu.

Lapha kusemtholampilo izigulani ezihamba khona ukuze zelatshwe ngodokotela labomongikazi. Lezi zindawo kumele zihlale zilemithi eneleyo, njalo zibe lezisebenzi ezaneleyo ukuze abantu bethole usizo ngokuphangisa.

Ipharmacy yindawo evumakeleyo njalo elungileyo esemthethweni. Ethengisa imithi lamaphilisi lamajekiseni umuntu ayabe ewabhalelwe ngudokotela ukube ayewathenga. Abantu abakhuthazwa ukuthenga amaphilizi ezitaladeni kodwa kuthiwa bathenge ema pharmacy kuphela.

Odokotela basebenza ndawonye ezibhedlela bephathisana ekwelapheni izigulani uma umuntu engeniswe etheatre esiyahlinzwa odokotela basebenza bebanengi ukuze benze umsebenzi ngokuphangisa njalo bexhasane ngalokhu okumele kwenziwe.

Abezempilakahle bahlola abantu ukuba bengabe belomkhuhlane wemvukuzane na. Kubalulekile ukuba abantu behlale behlolwahlolwa lowu umkhuhlane ngoba usungakuhlasela uzithulele zwi ungananzelele, unanzelele usumemetheke wagcwala umzimba wonke.

Loku uhlangothi lwezempilakahle lukhangele kakhulu imikhuhlane ehlasela umzimba obizwa ngokuthi yimvukuzane. Izigulane ziyelatshwa ngokutshiswa kwaleyo mvukuzane nxa zisesigabeni sakuqala.

Umkhuhlane wemvukuzane ngumkhuhlane ohlasela iloba yisiphi isitho somzimba. Ungahlasela ingqondo, uhlasele amaphaphu, uhlasele laloba yizitho ezingaphandle komzimba. Kungakho odokotela lamanesi bagijima imihla lamalanga yamalanga wonke bedinga usizo abangakunikeza abantu ukuba balwisane lalo umkhuhlane wemvukuzane

Odokotela laba bezempilakahle bakhangela kakhulu imikhuhlane enjengabo tshukela, umkhuhlane wamaphapho, umkhuhlane wezinso oyiwo ohamba kakhulu lomkhuhlane wemvukuzane esiwuthi yi"cancer".

Umongikazi uhlaba isigulane umunwe ngokuyi nalithi okuncinyane ukuze amhlole igazi.

Lo ngumkhankaso itshengisela indlela ezimbalwa ezithile ekwelapheni umkhuhlane wemvukuzane imvukuzane ingatshiswa kumbe njalo kungakhitshwa umnkantsho emithanjeni kufakwe omutsha kumbe umuntu ahlinzwe elatshwe lowo mkhuhlane , zinengi indlela ezivezwe lapha.

Longumfanekiso otshengisa amathambo asemzimbeni womuntu ngesilungu ubizwa kuthiwe yix ray uveza konke okwenzakalayo ethanjeni lomuntu okunjengokuqamuka

Longumuthi otholakala ema laboratories umuthi lo ubanjwa kuphela ngabantu abawufundelayo ukuba usebenzani sibabiza ngokuthi ngama scientist bawusebenzisa ekuhloleni isimo segazi ngakho awuphongu banjwa ngumuntu wonke ngoba uyingozi kuyabulala.

Lapha kuseLaboratory kulapho okuhlolwa khona igazi ukuthi lilayiphi imikhuhlane ehlukahlukeneyo udokotela uyahlola ngaphansi komtshina okunye njalo ehlole esebenzisa imithi ehlukeneyo ebesethola ukubana isigulani siphethwe yini

Imitshina leyi iyi incubator usetshenziswa ngama sayenthisti bekhulisa ibhakhithiriya abayihlolayo iyiluphi uhlobo njalo bayisebenzisa ukuba babulale amacikwane ase mtshineni kumbe asezikhalini abazisebenzisayo lapho elabhorethi

leyindawo osebenzela odokotela lama sayentisti esiyibiza sisithi kuselebholethari lapha konke okumele kuhlowe egazi lomuntu kumbe engcekezeni yomuntu kumbe ematheni omuntu lezithweni esihlukahlukeneyo kuyahlolwa ngemitshina kutholwe leso sifo esidingakalayo

Lapho kuseLaboratory. AmaScientists ayabe ehlola umchemo, ngokufaka usigujana lesi phakathi. Esiyiso esitshengisa ukuba umuntu ulawuphi umkhuhlane emzimbeni wakhe. Leyi indlela ivame ukusetshenziswa nxa behlola umuntu ukuthi uzithwele loba hatshi.

Odokotela labomongikazi base theatre balindele ukuba bahlinze isigulane esingeniswe e theatre

Lolu uhlangothi lwezempilakahle lukhangele kakhulu omama lensane zabo ,abantwana abancane bayanakekelwa ngomongikazi omama befundiswe indlela zokumunyisa zikhathi zokumunyisa lokunakekela lokugezisa abantwana lokunanzelela imikhuhlane evamileyo engahlasela umntwana.

Kubalulekile ukuba abantwana abancane bahlatshwe ukuze bavikeleke emikhuhlaneni eminengi ehlasela abantwana abancane abasamunyayo.

Lesi isibhedlela yindawo omama abalindela baphinde babelethele kuyo bayanakekelwa kukhangelwe imkhuhlane engabe ibahlasela baphiwa imithi ehluka hlukeneyo lendlela okumele benakekele ngayo abantwana babo abancani

Omama abalensane ezincane bayaphathiswa ngabezempilakahle ukuba baphathe njani abantwana babanakakele njani , babadlise ukudla okunjani okwelapha umzimba njalo okwenqabela imikhuhlane engabahlasela

Lo umtshina usetshenziswa ngodokotela ekwelapheni isikhumba somuntu ongabe etshile, siyaphejelwa isikhumba somuntu ukuze umuntu abuyele esimeni akade eyiso sona.

Lo umtshina ngumtshina esiwuthola ezibhedlela ubanjwa kuphela ngumuntu owafundelayo lowo msebenzi wesayensi. Utholakala emalab njalo uhlola izitho ezithile emzimbeni womuntu.

Lo ngumtshina wakulezinsuku otholakala ezibhedlela usetshenziswa ngodokotela abakhangela ngezokuhlinza abantu bebelapha bekhipha lokho okungayisikho phakathi emzimbeni umtshina lo uvame ukusetshenziswa ekuhloleni indlebe amehlo lomphimbo

Umtshina lo usetshenziswa ngodokotela ukuba ungenise amanzi, imithi lama "nutrients" esigulaneni esingenelisiyo ukuthi sizinathele leyo mithi kungakho ke kufakwa lo umtshina ungenise kancane kancane uthontisele lawomanzi ngalokho umzimba okwenelisa ukuthi ikuthathe ngesikhathi esiphiweyo.

Lezi insimbi zisetshenziswa ngumuntu ongenelisi ukuzihambela yedwa, esesibhedlela iloba esephumile esibhedlela. Ziyasiza umuntu ukuba abambelele ahambe kangcono.

Lezi yizigelo ezisetshenziswa ngabodokotela labongikazi etheatre endlini lapho okuhlinzwa khona abantu esibhedlela.

Lezi insimbi ezifakwa emazinyweni , zincedisa amazinyo ukuba aqonde angene emzileni oqondileyo. Ingakho kufanele umuntu ofake lezi insimbi anakekele amazinyo akhe ukuze angaboli lapho okulensimbi khona.

Lesi yisi stethoscope yisikhali esisetshenziswa ngodokotela ukuba bezwe okwenzakalayo phakathi komzimba womuntu sifakwa endlebeni sinamathiselwe emzimbeni wesigulane sikhangela ukuba inhliziyo, amaphaphu legazi kugijima njani emzimbeni

Lesi yisigelo esitholakala ezibhedlela, isigelo esisetshenziswa ngodokotela labongikazi ekwelapheni izigulani.

lezi izinto yizikhali ezisetshenziswa ngabongikazi labodokotela esibathola emtholampilo lezizinto zenza udokotela avikeleke ekutheni imikhuhlane kulowo muntu ambambayo amhlolayo

Lapha kusemtholampilo, esikubonayo ngumbheda olala izigulane, lomtshina ohlala useceleni kombheda khonapho, okhangela ukuba inhliziyo yesigulane itshaya ngendlela efaneleyo na,

Lo ngumtshina otholakala esibhedlela, osetshenziswa ngabodokotela labongikazi ukuba babone ukuba inhliziyo yomuntu itshaya ngendlela efanelelyo njalo eqondileyo

Leyi yi ambulensi yimota ethwala izigulane zisuka endaweni inye zisiya kweyinye, ikakhulu emakhaya zisiya emtholampilo. Imota le iyenza umsebenzi omkhulu ngoba igijima lezigulane esezisengozini yokuba zehlelwe yingozi ngokugula kakhulu.

Lezi yizikhali ezisetshenziswa ngodokotela ma beselapha umuntu e theatre , umuntu uyahlinzwa ngalezizikhali aphinde abuyiselwe njalo ngokuuthungwa ukuze kuvaleke lapho asikwe khona

Lapha izikhali ezisetshenziswa ngodokotela ekuhlinzeni abantu, lekwelapheni abantu zifakwa emtshineni otshisayo ukuze utshise amajemzi ayabe esalele kulezo zinto, ukuze zisitshanziswe futhi kwesinye isikhathi esilandelayo

Ezibhedlela lemakilinika kuqakathekile ukuba ingcekeza yonke ifakwe endaweni efaneleyo ukuze imikhuhlane ingamemetheki ngamandla. Konke okusebenzileyo kuphoselwa emabhimu kuyelahlwa kutshiswe endaweni ezikhatshana.

Le yimitshina esetshenziswa ngodokotela nxa besenza i"surgery" ngamanye amabala esithi thina yikuhlinza umuntu. Bathatha ke isikhumba somuntu esiyabe siphuma emzimbeni. Basikhipha ngayo le imitshina.

Lo ngumtshina osetshenziswa ezibhedlela ukuhlola izigulane lokubona ukuba inhliziyo itshaya ngendlela eqondileyo njalo elungileyo.

Lezi zinyawo zamanga eziyabe zifakwe emuntwini owepheke unywo kwasokufika isikhathi sokuthi belukhiphe lolunyawo kubanzima ukuthi umuntu ehambe ngonyawo olulodwa yingakho odokotela bayamfaka lolunyawo olukhipheka lubiseleke lula.

Lezi ingodo zibizwa ngokuthi ngama clutches ama clutches asetshenziswa ngumuntu ongenelisiyo ukuzihambela yedwa engabambelelanga amphathisa ukuba asuke kwelinye icele aye kwelinye ngobulula obukhulu.

Umtshina lo usetshenziswa ezibhedlela ngodokotela ukuhlola umntwana osesiswini sikamama ozithweleyo . Uyahlola njalo izitho zangaphakathi ezinjenge nhliziyo, izinso lesibindi.

lesi yisincediso esitholakala ezibhedlela sisetshenziswa ngomongikazi labo dokotela ukuthwala imithi yezigulane lokunye oketshenziswa ngabo dokotela ekwelapheni lokuhlolisisa izigulane kulamavili abhodayo ukuze lowo okudonsayo ahambe lakho endaweni ezihlukahlukaneyo

lezi yizikhali kumbe singathi yimpahla esetshenziswa ngo dokotela abelapha amazinyo izikhali lezi zilomsebenzi omkhulu ngoba zenza umsebenzi ka dokotela ube lula zilawo ama torch akhanyisayo njalo phakathi komlomo ukuze kukhanye lokhu okusetshenzwa ngu dokotela

Lezi yizincediso ezisetshenziswa elab lapho okuhlolwa khona igazi lakho konke okuphathisane lesigulane esibhedlela.

Ukuthuthuka nge technology kwenza abezempilakahle baphume lamasu owokuba idolo elingabe liphecile kumbe lenyele libuyele esimeni ebelikulo ngokugqoka isokisi elibisela idolo leli endaweni yalo ngokulibamba lize lejwayele ukuba lisesimeni esinjani.

Leyi hi Fabi flu ngamaphilisi aphiwa umuntu ohlaselwe ngumkhuhlane we covid19 wenza umsebenzi wokuba uyavula imithambo yokuphefumula njalo yehlise izinga le covid19 emzimbeni yelapha izinga eliphansi hatshi eliphezulu.

I-Encyclo MR, ngamaphilisi enziwa eLab. Amaphilisi lawa ahlanganisa iiDeclofenac Sodium, Paracetmol, leChlorzoxazone. Ayenza umsebenzi wokwelapha, ubuhlungu obukhulu kakhulu emzimbeni. Ikakhulu emathanjeni.

Imelixol ngamaphilisi anikezwa umuntu oledepression. Umkhuhlane lo wenza ukuthi umuntu abelomoya ophansi kakhulu, odangeleyo, ohlukumezekileyo ngokucabanga izinto ezinenginengi ezingahambi kuhle empilweni yakhe kungakho uyanikezwa lawo maphilisi ukuze azizwe esengcono.

Systane complete lerefresh lerecover yimithi umuntu ayibhalelwa ngudokotela uma elohlupho lwamehlo awomayo, ephela emanzi. Lawamanzi ayathontiselwa ukuze abisele lawomanzi okumele ahlale eselihlweni.

Lo ngumuthi obizwa ngokuthi yi systane lubricant. Ngumuthi wokuthontisela emehlweni ukuze ilihlo lithambe, lingomi lenelise ukukhipha idoti engena emehlweni.

Le yimithi enathwayo ephiwa abantwana abancane ebavikela emikhuhlaneni enjengo phepha, ukuvaleka, lokuvimbana lokujuluka nje kwamakhovula.

Amaphilisi la anikezwa umuntu oke waba lohlupho oluphazamisa inqondo. Inqondo ingaphazamiseka ngezinto ezithile ezifana lokuba lomoya ophansi, esikuthi yi depression, njalo lokuba lokukhathazeka kakhulu emoyeni. Kungakho umuntu uyawanikezwa lamaphilisi ukuze azizwe esiba ngcono.

INeosporin ngumuthi ogcotshwa emuntwini olokuyisilonda okuncane kumbe otshileyo kancane. Umuthi lo uyathengiswa over the counter epharmacy .Awufuni izilonda ezigebheke kakhulu kodwa ufuna izilonda ezincane.

Lezi izigubhu zilamanzi ahloliweyo kwafakwa leminye imithi ukuze kuphiwe isigulane esiswela amandla ngenxa yokungadli. Ukungadli kwenza umuntu aphelelwe ngamandla kungakho kudingeka ukuba angezelelwe lawo mandla ngokufaka lawa emzimbeni.

Lawa amaphilisi athiwa yi amitriptyline, ngamaphilisi anikezwa umuntu ozizwa eledipreshini, umoya wakhe uphansi, ezizwa edanile ewaphiwa lawa maphilisi .Lomuntu otshaywa likhanda kakhulu okuthiwa yimigraine headache ayamphathisa lawa maphilisi.

le yimithi ebizwa ngokuthi ngama eye drops othontiselwa elihlweni lomuntu ongabe ezithole ele allergy ilihlo liluma lizwakala engani lilenhlabathi kumbe njalo libomvu libaba litshisa

amaphilisi e allergy ngamaphilisi ongawabhalelwa ngudokotela iloba amanye uwathole e pharmarcy amaphilisi la ancedisa ukuba umuntu ozizwa elunya emehlweni kumbe oba lamaqubu ngokudla okuthile ngesepa ethile kumbe njalo ngamaluba angahambelani laye

Lawa ngamaphilisi akulezi insuku atholakala emapharmacy usungawabhalelwa ngudokotela kumbe njalo uwathole epharmacy ungelayo incwadi kadokotela.

Lo umuthi uthontiselwa emakhaleni, uphiwa umuntu ozizwa evaleka engaphefumuli kuhle ngakho uyavula imithambo le eyokuphefumula. Lovimbeneyo ulakho ukusebenzisa lo umuthi ukuze amakhovula adede, umuntu aphefumule kakuhle.

Lo ngumuthi wamehlo okubizwa kuthiwa yiNaphcon. Umuthi lo uyelapha amehlo abomvu lalumayo ukuze abengcono. Uyathontiselwa elihlweni.

Le yi Clarins Arin, amafutha afakwe iSPF20, yona enceda eqeda imizila ebusweni bomuntu ongumama, isebenza kuhle ungayigcoba emini ijwabu lakho liyababutshelezi

Lawa ngamafutha agcotshwa ekhanda agcotshwa enweleni ukuze inwele zikhule kakuhle zingaqamuki njalo zibukeke zicazimula. Umuthi lo uyaqeda njalo inkwethu ngoba ubulala izibungwana ezenza kubelenkwethu ekhanda.

Lo ngumuthi osetshenziswa ukufaka emakhaleni ukuze uvule amakhala avalekileyo emuntwini ovimbeneyo. Wenza njalo umuntu aphefumule kalula njalo avula isifuba esivalekileyo.

i Hydroxyzin hydrochloride syrup ngumuntu onikezwa umuntu oba le allergy emzimbeni i allergy isingayenza umuntu alunywe okuzwayo njalo azwe isikhumba sakhe sibaba kungakho lo umuthi uyanceda ukwehlisa izinga le allergy njalo lapha umkhuhlane wesikhumba ubizwa ngokuthi yi exima

Longumuthi onathwayo kumbe amaphilisi anathwayo ukuhlambulula isibindi somuntu. Uyawunatha ukuze uvikele isibindi ekuhlaselweni yingcekeza njalo lokuthi isibindi sihlale sihlanzekile sisesimeni esihle.

Lo umuthi uphathisa ekwelapheni isisu esibuhlungu. Uyathengiswa emafamasi, njalo welapha isisu khonapho khonapho. Uyathatha leyo mpuphu uhlanganise lamanzi unathe.

Lawa amaphilisi abizwa ngokuthi Yi parklovin aphiwa abantu abahlaselwe ngumkhuhlane we COVID-19 ehlisa izinga legcikwane elisemzimbeni. Igcikwane le COVID-19 ukuze umuntu angezwa ubuhlungu kakhulu obubangelwa yilomkhuhlane.

Amaphilisi la, ngamaphilisi amisa isihudo. Umkhuhlane wesihudo uqeda amandla emzimbeni womuntu, ingakho kubalulekile ukuba athathe la amaphilisi ukuze abisele amandla lawa awaswele ngesikhathi egijima.

Le yineutrolin bsyrup ngumuthi wesisu ophiwa abantwana bancane abahlaselwe yishudo. Uyabisela ibactrria elungileyo eqondileyo ethunjini lomntwana.

Lezi zigubhu zilamanzi ahloliweyo njalo afakwa lemithi ukuze lo ogulayo obephelelwa ngamandla ngokuswela ukudla emzimbeni athole ukuqina ngokuba afakwe lawa manzi emzimbeni wakhe.

Umuthi lo ubizwa ngokuthi yiPhysiomer. Ngumuthi wokuthontisela ngawo phakathi kwamakhala avimbeneyo. Kuyenza kubelula ukuphefumula ngoba kuvula imithambo entanyeni, emakhaleni lasesifubeni somuntu ovimbeneyo.

Lowo ngumuthi wokukwehlela othengiswa emafamasi umuthi lo uyavula isifuba esivalekileyo kumbe esibuhlungu otambise umphimbo obuhlungu owomileyo nxa umuntu ekwehlela

Leyi yi Amitripyline ngumuthi onikezwa umuntu ohlaselwe yi depression ukuzizwa udanile, ukhathazekile umoya wakho uphansi

Lo umuthi ngumuthi othontiselwa emehlweni womuntu, ukuze kuphume ingcekeza eyabe isingene elihlweni . Umutji lo ungaba yingozi nxa ungafakwa kwezinye izitho zomzimba ezinjengomlomo ngoba wona uvele isebenza emehlweni kuphela.

Lo umuthi ubizwa ngokuthi yi Diakof welapha umphimbo owomileyo nxa umuntu ekhwehlela. Welapha njalo lesifuba esibuhlungu uyanathwa ukuze kuthambe emphinjeni lasezifuyweni.

Lo umuthi ubizwa ngokuthi yi anusol cream uyangcotshwa uhlonywe ngaphanzi empumulweni wangemuva ukuze welaphe amapals lokuba nxa ulunywa ngangemuva uyawungcoba kumbe nxa usizwa ubuhlungu uyawugcoba uzizwe usuncono

Amaphilisi akulezi insuku enziwa emalabhorethi. Enziwa ngabantu abafundele lowo msebenzi esibabiza ngokuthi ngama "scientists ".Amaphilisi elapha imikhuhlane eminengi ehlukahlukeneyo emzimbeni ngakho udokotela uyakubhalela ukuba uyewathenga e"pharmacy ".

Lo ngumuthi othengiswa emafamasi umuthi lo ngowokwelapha ilihlo elizwa lidonseka ngaphakathina kwalo lisenza ilihlo lelo libe buhlungu kakhulu kungakho ungawuthontisela lumuthi ilihlo liyazwakala selingconywana.

Lo umuthi ubizwa ngokuthi yi benylin ngumuthi wokunatha. Unathwa ngabantwana langa abadala nxa umuntu ephethwe ngumkhuhlane wokukhwehlela kumbe wofuba. Wenza umphimbo uthambe lesifuba sivuleke emuntwini ovalekayo.

Le yifantanell sytrate, ljekiseni ehlatshwa umuntu ngudokotela, uma besiyanhlinza. Esikuthi thina kusetheatre. Umuntu uyayihlatshwa lijekiseni ukuze angezwa ubuhlungu bezingqamu ezimsikayo, nxa esetheatre.

Amaphilisi la abizwa ngokuthi amoxicilin elapha imikhuhlane ehlukahlukeneyo emzimbeni abizwa ngokuthi ngama antibiotic ahlasela imikhuhlane efana lomphimbo obuhlungu, isifuba esibuhlungu kumbe isikhumba esilomkhuhlane.

Le yimihlobohlobo ethile yamaphilisi atholakala ema pharmacy amaphilisi la enziwa ema laboratory esenziwa ngabantu abakufundeleyo ukwenza amaphilisi esibabiza ngokuthi ngama scientist.

Lawa ngamaphilisi anceda kakhulu ebantwini abahlaselwa yi allergy. I allergy leyo ingenza umuntu abe lamehlo alumayo, ajuluke amakhovula kumbe abe lamaqhubu ababayo umzimba wonke. La maphilisi ehlisa ubuhlungu baleyo allergy buyiqede emzimbeni.

Izibhedlela kumbe izindawo lapha abantu abahlutshwa wegqondo zibalulekile esigabeni ngoba ziyenza labo bantu bathole ungcedo bathole losizo ukuze ingqondo zabo zibuyele esimweni esiqondileyo

Umkhuhlane ohlasela ingqondo ngumkhuhlane osubhahile kulezi insuku, ikakhulu ebantwini abatsha. Kungakho ke, abezempilakahle bayakhuthaza besenza imikhankaso ukuba abantu abatsha bengathathi izidakamizwa njalo bengavumeli ukuhlukumezeka emoyeni, ngoba kuphazamisa ingqondo yomuntu.

Lolu lugaja olukhangela insane ezisanda kubelethwa. Ziyahlolwa insane, kukhangelwa ukuba akula mikhuhlane ehlaselayo kumbe engabahlasela sebengaphandle kwesibhedlela. Kukhangelwa usane lonina walo.

Iminkankaso eminengi iyenziwa emphakathini, ikakhulu ezikolo lemakhaya lapho abantu abahlala khona, ukuze bafundiseke ngokuphatha kuhle abantwana ekhukuleni kwabo bengena abangeni lobudala.

Izibhedlela zabantwana zinakekela abantwana abehlelwa yimikhuhlane lezingozi ezihlukahlukeneyo. Injongo yikuba abantwana belatshwe bebodwa, benakekelwe bebodwa ngalabo abakufundeleyo ukwelapha abantwana.

odokotela babantwana bakhangela ukuba abantwana bahlatshwa ngesikhathi esifaneleyo bavikeleka emikhuhlaneni ehlukeneyo ehlasela abantwana ,ingakho bekhuthaza labazali babonalabo bantwana ukuba balethe abantwana ezibhedlela njalo bakhankase ukuba abantu babe lolwazi oluthi ngemikhuhlane ehlasela abancane

Lolu lugaja lwezempilakahle, olukhangele abantwana labasakhulayo. Ukuthibahlaselwa yimikhuhlane enhani. Njalo kumele badle ukudla okunjani, okuzabaqinisa.

Odokotela babantwana banakekela abantwana abagulayo ezibhedlela bakhangela ukuba abantwana laba baphiwa imithi eqondileyo njalo bakhuthaze abazali babo ukuba babanakekele ngendlela ezithile ukuze abantwana bakhule kuhle belampilakahle.

Leyi yi"Rwanda pediatric association",oluyihlangothi lwezempilakahle olukhangela ngokuphatheka kuhle kwabantwana kwezempilakahle ukuba abantwana bathola kuhle imithi ebafaneleyo njalo bayithola ngesikhathi esifaneleyo.

Udokotela lo ubizwa ngokuthi ngu radiologist .Umsebenzi wakhe yikuba akhangele imifanekiso ethethwe phakathi komzimba womuntu esikuthi ngama scan. Uchasisela ke odokotela abanye ukuba umuntu ubulawa yini njalo lokuba uboneni phakathi komzimba walowo muntu

Laba ngodokotela asebeqeqetshile ezifundweni zabo benza izifungo zokuba bazasebenza ngokuzikhandla belaphe izigulani bengakhethi bengabandlululi njalo banikela umsebenzi wabo eNkosini.

Udokotela lo welapha izigulane ngokuhlaba ijekiseni akhiphe igazi emzimbeni ukuze liyehlolwa elaboratory. Abantu bakhuthazwa ukuba bavakatshele emtholampilo uma kukhona abangakuzwa kuhle ngakasemzimbeni.

odokotela bakulezi insuku sebesebenzisa i technology ukze behlolisise njalo bebekwazi okubulala izigulane ezinengi basebenzisa imtshina enjengama tablet ukuze ihle ikhiphe imifanekiso etshengisa ingaphakathi yomuntu

Lo umtshina usetshenziswa ngodokotela ekukhangeleni amehlo esigulane. Isigulane singabe sihlutshwa mhlawumbe ngumntwana osemila elihlweni. Kungakho lo umtshina uyahlolisisa ukuba ilihlo lomuntu likhathazwa yini njalo lelatshwa njani.

Lo ngowezempilakahle uhlola laba ababibili ukuze abone ukuba bengaba belomkhuhlane bani ongabe ubathwalise nzima uyahlaba umunwe wesigulane athathe igazi selisiyahlolwa ke e laboratory ukuze kubonakale ukuba kuyini okukhathaza lo umuntu .

Ama-pharmacies zindawo ezivumelekilwyo njalo ezisemthethweni ukuba zithengise imithi amaphilisi lamajekiseni abhalwa ngodokotela ebhalela izigulane. Umuntu othengisa le imithi ubizwa ngokuthi ngu pharmacist njalo uwufundele umsebenzi wakhe.

IGalvus ngamaphilisi umuntu awabhalelwa ngudokotela ukuze elaphe kumbe anakekele umkhuhlane wetshukela. Lawa maphilisi athengiswa emapharmacy, ngokunjalo umuntu uwathengiselwa kuphela uma elencwadi evela kudokotela.

Ifamasi yindawo lapho imithi, amaphilisi, lamajekiseni, avunyelwayo ngokusemthethweni athengiswa khona. Udokotela uyabhala imithi okumele umuntu ayithathe, ngakho umuntu uqonda efamasi esiyathenga. Uthola ufamasisti ozamchasisela kabanzi ngokuba lawo maphilisi ewanathe ngasiphi isikhathi.

Leyi yifamasi, kulapho okuthengiswa khona imithi lamaphilisi ahlukehlukeneyo, oyabe uwabhalelwe ngudokotela, amanye kodwa uyawathenga khonaphokhonapho iloba ungawabhalelwanga.

Ipharmacy yindawo lapho umuntu athola khona amaphilisi lemithi ayabe eyibhalelwe ngudokotela. Ipharmacy yiyo indawo evumalekileyo ukuba umuntu athenge kuyo imithi, kulaphandle ezitaladeni ngoba bathengisa imithi eyabe iexpayile okutsho ukuthi iyabe idlulelwe yisikhathi.

Amaphilisi aqondileyo ngamaphilisi athengiswa efamasi. Le indawo, yindawo egcina kuhle amaphilisi engatshiswa lilanga njalo bakupha amaphilisi aqondileyo lawo owabhalelwe ngudokotela wakho. Akhona amanye njalo abakuthengisela wona angawabhalwanga ngudokotela ozithengela wona over the counter.

Izindawo lapho okuthengiswa khona imithi, amaphilisi lamajekiseni ahlukahlukeneyo ibizwa ngokuthi yifamasi. Lapho ufika khona udokotela ekubhalele incwadi kumbe uqonde u pharmacist lo othengisa efamasi akunikeze umuthi ngalokho okukuhlaseleyo.

Lawa amaphilisi aphiwa isigulane esihlaselwe yi allergy. I-allergy le ingabangelwa yikudla okuthile okungamelanga umuntu akudle kumbe yisepa ethile omuntu okungamelanga ayisebenzise. Kumbe njalo ibangelwe ngumoya ophephuka phandle othwele izibungwana ezithile.

Ipharnacy yindawo etholakala khona imithi ehlukahlukeneyo ukhona umuntu oqeqetshileyo kwezemithi obizwa kuthiwe ngu pharmacist onguye olayela isigulane indlela yokuthatha leyo mithi langezikhathi ezifaneleyo zokunatha leyo mithi.

ifamasi yindawo evumelekileyo emthethweni ukuthengisa imuthi, amaphilizi, lamajekiseni kuzigulane. indawo le ikhangelwa ngumuntu okuthiwa ngufamasisti okunguye olayela izigulane ngendlela okumele zibenzise ngawo imithi leyi.

Lawangamaphilisi atholakala epharmacy ayabe esemkhadibhokisini ahlukahlukeneyo abhalwe amabizo alawo maphilisi.

Lawa ngamaphilisi anikezwa umuntu ohlutshwa ngesikuthi thina yi depretshini ukubalomoya ophansi njalo. lokuba lestrrss emzimbeni lengqodweni. Ingakho udokotela uyabhalela isigulani ukuba siyethenga amaphilisi la efamasi.

I pharmacy indawo esemthethweni evumelekileyo ukuba ithengise imithi amaphilisi lamajekiseni umuntu ayabe ewabhalelwe ngudokotela. Kulomuntu otreniweyo wafundiswa baqeqetsha ukuba achasise kabanzi ngendlela leyomithi esebenza ngayo lokuba inathwa ngaziphi izikhathi.

Amaphilisi aqondileyo ngamaphilisi athengiswa ema phamarcy udokotela uyakubhalela incwadi yokuba uyethenga amaphilisi aqondane lomkhuhlane lo olawo abantu abakhuthazwa ukuthenga amaphilisi esitaladeni kodwa bayethenga khona e pharmacy.

Abezempilakahle bayenza imikhankaso eminengi ukuze bafundise abantu ngemikhuhlane evamileyo ezigabeni zabo. Abantu bayakhuthazwa ukuba bethekelele emtholampilo nxa bezizwa bengaphilanga kuhle ngokwasemzimbeni.

Kubalulekile ukuba umphakathi ufundiswe ngezindlela ezinengi ezehlukahlukeneyo ngezempilakahle. Abantu kufanele bafundiswe ukugeza izandla, kube njalo lamasinki, kumbe singathi inditshi ezihlukahlukeneyo ezenza ukuba abantu bengathelelani imikhuhlane ngokubamba impompi.

Abantu bayafundiswa ngabezempilakahle ukuba bazinqabele kanjani , bazivikele kanjani emikhuhlaneni eminengi evamileyo kulezi insuku. Abantu bakhuthazwa ukuba baziphathe ngendlela efaneleyo njalo ezenza imikhuhlane le ingaphindi iphenduke ngoba ibulala.

Imikhankaso iyenziwa emphakathini ukuze ibalimukise ngemikhuhlane ebhahileyo njalo lezindlela zokwenqabela leyo mikhuhlane ikakhulu umkhuhlane weHiv le Aids oyiwo osuqede abantu abanengi elizweni.

Abezempilakahle bayenza imikhankaso befundisa uzulu ngemikhuhlane ebhahileyo kuleso sigaba kumbe ngumkhuhlane owehlileyo ngaleso sikhathi, abantu bafundiswa izindlela zokuzenqabela lokuvikela leyo mikhuhlane ukuze ingamemetheki.

Imikhankaso eminengi iyenziwa ngabezempilakahle ikufundisa uzulu ngemikhuhlane ebhahileyo langendlela imikhuhlane leyo enganqatshelwa ngayo ukuze ingamemetheki imikhuhlane eminengi iyabe ibulala kungakho abantu kufanele bahlonyiswe ngolwazi lokuzenqabela kuleyo mikhuhlane

Kubalulekile ukuba abantu badle ukudla okwakha umzimba. Ukudla kumele kube lama nutrient wonke afaneleyo ukuze kwenelise ukulwisana lemikhuhlane evame ukuhlasela abantu. Ukudla kumele kunikeze amafutha, amandla , kwelaphe njalo imikhuhlane ehlaselayo.

Umongikazi ufundisa omama abancane ngendlela zokwenqabela ukuzithwala langendlela zokuziphatha ngayo kwezemacansini .

Udokotela uhlaba isigulane ijekiseni lokho ukwenzela ukuba imikhuhlane ingamemetheki njalo ungathelelwana ngabantu besigabeni esithile.

Imikhankaso eminengi iyenziwa ukuze abantu bathole ulwazi olunengi, ngezempilakahle kwezemacansini. Kubalulekile ukuba uzulu, aziphathe kahle kwezemacansini. Ukuze kwenqatshelwe imikhuhlane eminenginengi, ehlasela, ikakhulu abantu abatsha.

Abezempilalakahle bayaphathisa abesifazana ukuze bazinakekele ngokwemancansini langempilakahle nje yomzimba. Bayaphiwa ama pads okuyilokhu abesifazana abakusebenzisayo uma besesikhathini.

kulezi insuku abantu sebevunyelwa ukuba bakhethe ukuba bona bafuna ukuthathana bengabafazi bodwa kumbe bengamadoda wodwa umuntu uselelungelo lokuba aziqambe kumbe azichaze ukuba uyini engachazwanga ngomunye umuntu

Kubalulekile ukuba umuntu ahlale esenza ezemidlalo ngokuba umzimba kumele wenelise ukuzilwela emikhuhlaneni ehluka hlukaneyo njalo uhlale uqinile usesimeni esihle. Umzimba uyabukeka ngoku exerciser ,ukuzelula ukuzinanabula, njalo umuntu kagugi masinya.

Abenza ezemidlalo kukhuthazwa ukuba umzimba uhlale ulamanzi. Kubalulekile ukuba amanzi anathwe njalo umuntu azithele ngamanzi ukuze umzimba uyehlise izinga lokutshiselwa

Ukuzelula, ukuzinanabula, ukweqayeqa lokugijima kungumuthi omkhulu ekwelapheni umzimba. Ukwenzanjalo kwenza umzimba uhlale uqinile njalo awuhlaselwa yimikhuhlane emincane, awubanjwa yinkantsho njalo awukhubazeki kalula.

Zinengi izingozi ezivame ukwehlela laba abenza ezemidlalo, ikakhulu laba abagijimayo, bavame ukwenyela, ukubanjwa yinkantsho kumbe ukupheca amadolo. Nxa ogijimayo esephecelwe lidolo kubalulekile ukuba ahlikihlwe ngomuthi othile ukuze azizwe esengcono

Lesi yisibhedlela eselapha amazinyo umuntu uhlaliswa kulesisihlalo azizwe ekhululekile angathwali nzima njalo udokotela ukuba abone amazinyo alowo muntu amelaphayo.

Umzimba womuntu ufanele uhlale uqinile, ezemidlalo ziqinisa kakhulu umzimba ngoba umuntu uyabe ezelula, agijime ananabule imisipja, aqinise iqolo ngokuphakamisa izinsimbi ezenza umuntu abelamandla.

Ekuphathekeni kwezemidlalo kuyake kube lezingozi ezithile ezehlela abadlali. Ngokunjalo kubakhona abasizi abaphathisayo ekwelapheni labo abahlelwe zingozi .Ezinjengoku nyela ,ukuqamuka Kanye lokubanjwa yinkantsho.

Ukuphatheka kwezemidlalo kuphathisa umzimba ukuba uhlale uqinile njalo welulekile iyavikela njalo emikhuhlaneni eminengi-nengi ebangelwa yikuhlala endaweni eyodwa.

Ezemidlalo ziyanceda kakhulu emzimbeni ukuze umzimba wenelise ukulwisana lemikhuhlane ehlukeneyo kungakho kuqakathekile ukuba umuntu ahlale ezelula ezinanabule ukuze engahlaselwa yimikhuhlane

Ekwenzeni ezemidlalo, kubalulekile kakhulu ukuba umuntu azinanabule. Ayelule amathambo lemisipha. Ukuze nxa umuntu esegijima, kumbe edlala umdlalo othile. Umzimba ujwayele ukuthi uyananabulwa. Ungabanjwabanjwa yinkantsho.

Kulezi insuku ulwazi osolukhona ngolokuthi isigulane siyenelisa ukuxhumana laboDokotela bona besemakhaya. Lapho kuyabe kusetshenziswa ubulembu lefoni. Umuntu uyachasisela uDokotela lokho okumphetheyo baphendulane khonapho khonapho.

Kulezi insuku Ithekhinoloji isivumela odokotela ukuba baxhumane lezigulane zabo besebenzisa omakhalekhukhwini lamalaptop. Udokotela uyaxoxisana lesigulane sakhe sisekhaya yena esemsebenzini amnikeze amacebo lamaqhinga okuba anathe njani amaphilisi nxa emkhathaza atshintshe asebenzise amanye.

Kulezi insuku odokotela benelisa ukuxhumana lezigulane zabo ezisendaweni ezihlukahlukeneyo besebenzisa i technology .Akukhathalekile ukuba umuntu asondele lapho okulodokotela khona kodwa uyasebenzisa ifoni loba ikompuyutha ukuba akhulumisane lodokotela wakhe.

Kulezi insuku odokotela lezigulane baxhumana kalula besebenzisa amafoni le"internet" esibuthi yibulembu. Udokotela uyaxwayisa isigulane ngalokho okumele sikwenze kumbe ngamaphilisi okumele siwathathe kumbe siwayekele esebenzisa ifoni.

Lesi isihlahla sibizwa ngokuthi luchane. Uchane lona lwelapha umkhuhlane owendingindi, umkhuhlane ohlasela bantwana kungakho umntwana uyafuthwa ngasoleso isihlahla.

Ihlamvu lalesi sihlahla lisebenza izinto ezinengi emzimbeni womuntu. Amahlamvu la ayathathwa afakwe emanzini abesenathwa. Elaphe ubuhlungu obusemzimbeni. Elaphe isisu esibuhlungu njalo angezelele amasotsha emzimbeni.

Imithi yesintu yimithi evela kunhlobonhlobo yezihlahla ezehlukeneyo. Abantu basebenzisa amahlamvu, basebenzise impande kumbe abantwana baleso sihlahla . Okuqakathekileyo yikuba umuntu ololwazi abenguye oyenza leyo mithi ngoba ezinye zibulala.

Imithi yesintu ithakazelelwa ngabantu abanengi umhlaba wonke jikelele ngoba yimithi etholakala kalula eduze labantu. Imithi le kukalutshwana ukubana ibe lama side effects kungakho abantu abanengi sebebalekela kiwo ukuze basile.

Le yitiye evela ezihlahleni, emahlamvini ezihlahla kumbe empandeni njalo kwesinye isikhathi kusebenze intanga zezihlahla ezithile ezihlukahlukeneyo.

Endulo abantu bebephila ngokuzelapha ngezihlahla ezithile. Kulezi insuku abantu sebebuyela njalo kulezizihlahla ngoba zilusizo kakhulu emphakathini. Ziyazimilela ezinye njalo ziyahlanyelwa ukuze zelaphe imikhuhlane ehlukehlukeneyo.

I Aloe Blossom Herbal Tea yitiye enathwa itshisa loba iqanda. Kuhlanganiswe izihlahla ezithile ezigoqela i aloe leginja lokunye okunenginengi okwenza ukuba ungayinatha umzimba lenqondo kuhlaliseke njalo kwelaphe imikhuhlane eminenginengi etholakala emzimbeni.

Kulezi insuku sokuvame ukuba abantu basebenzise izihlahla ekwelapheni imikhuhlane ehlukahlukeneyo. Ziyalinywa ezinye zizimilele zodwa. Kungakho abantu basebenzisa amahlamvu, impande kanye lentanga zalezozihlahla.

Lawa ngamaphilisi abizwa ngokuthi forever eye vision amaphilisi la atholakala emithini ehlukahlukeneyo enziwa yinkampani ebizwa ngokuthi yi forever living lawa wona elapha amehlo angasaboniyo kumbe amehlo ahlala ekhangelane le light elinengi imihla lamalanga .

Lo ngumuthi osetshenziswa ukugcoba ebusweni, ukuze ubuso buthambe, butshwaphuluke, bungawomi.

Le yihydrating serum eyenziwa yinkampani ebizwa ngokuthi yiforever living. Iqakathekile kakhulu esikhumbeni sabantu ngoba iyenza isikhumba sibe buthakathaka, iyathambisa isikhumba njalo yenze isikhumba singaxexebuki singahlaselwa njalo yikuwoma okubangelwa lilanga.

I garlic ngesinye sezilimo esitholakala endaweni ezihlukahlukeneyo elizweni senza umehluko omkhulu emzimbeni womuntu ngoba sisilisa umkhuhlane wophepha, amathambo abuhlungu njalo kupholisa izilonda ezinengi ezitholakala emzimbeni.

Lo ngumuthi oyisepa osetshenziswa ukugezisa inwele zabantu ezihlukeneyo imihlobo yonke yenwele iyageziswa ngale ishampoo ngoba ilechena phakathi kwayo ichena liyenza inwele zicazimule njalo likhiphe inkwethu ekhanda lomuntu

Kulezinsuku abantu sebesebenzisa izihlahla lotshani obuthile ekwelapheni imikhuhlane esibhahile. Kujayelwe ukugebha impande, ukugiga amahlamvu kumbe ukunatha amatiye enziwa ngalezizihlahla.

Forever Lite Ultra ngumuthi ongezelela ama protein emzimbeni womuntu uyenziwa ngamakhampani abayibiza ngokuthi yiforever living kukhona okungcedisa ama sotsha omzimba ukuba aliswane lemkhuhlane ehluke hlukeneyo emzimbeni

Lesi isihlahla sibizwa ngokuthi yiblack nightshade ngesilungu. Sisebenza umsebenzi omkhulu emzimbeni ngoba siyenza isibindi sisebenze ndendlela eqondileyo ngokugezisa isibindi, amathambo aqaqambayo lokukhulula ithumbu lomuntu. Asiphombukusetshenziswa kuphela kumele sikhiwe ngabantu abalolwazi ngaso.

Imibhida eluhlaza ikakhulu le abayibiza ngokuthi yilethisi iqakathekile kakhulu emzimbeni womuntu ngoba iyangezelela igazi. Iyenza njalo umuntu azizwe ekhululeka kakuhle kalula uma esiya ngaphandle ngoba yenza ukudla kugayeke kalula emzimbeni.

Leli iluba liyathathwa impande zalo zigeziswe ngamanzi ahlambulukileyo zigigwe zihlanganiswe lempuphu amabele lamanzi atshisayo kunathwe lokhu kwelapha isihudo lomuntu ohlanza ngendlela ephezulu.

Lelu iluba lilomsebebzi eminengi iliwuyenzayo. Amahlamvu lemphande zawo kungacolwa kugigwe kwelapha izifo ezinje nge quqo, i 'malaria ', ivukuzane lemikhuhlane ehlasela amehlo lesikumba somuntu.

Leli iluba elisetshenziswa ngabantu ukwelapha ufuba. Lomkhuhlane lo esiwubiza ngokuthi yi- asma. Umkhuhlane wokuvaleka ukuphefumula. Amahlamvu aso ayagigwa, umuntu afuthe ngaso. Ukuze avuleke emakhaleni, lemphinjeni.

izihlahla ezinengi zelapha abantu imikhuhlane ehlukahlukeneyo ebdulo abantu bebeselatshwa yizo lezo zihlahla ingakho lakhathesi abantu sebezibuyelele njalo azidingi kuthengwa zizimile endaweni ezihlukeneyo ezinjengemifule abantu bazithathele bazisebenzise

Imithi yesintu yakulezinsuku isebenza ukwelapha imikhuhlane eminengi nengi esibhahile kwelakithi. Amahlamvu ,amaxolo ,intanga kumbe impande yizo ezisetshenziswayo ukwelapha imikhuhlane ehlukahlukeneyo.

leli iluba loba singathi ukhula lumila lunaba ensimini iloba ngaphandle kwendlu lona lwelapha izifo ezihlukahlukeneyo ezigoqela ukuqaqamba kwamathambo kumbe ukwelapha isisu njalo silama Vitamins njengo Vitamin A lo Vitamin C

Kulezi insuku amaphilisi lemithi eminengi kwenziwa ngezihlahla esizithola maduze lathi. Amahlamvu, impande, amaxolo lentanga zezihlahlakazana ezithile zisetshenziswe ukwenza amaphilisi elapha imikhuhlane eminengi.

lelilihlamvu lethanga ithanga yisilimo esitholaka emasimini kunengi okwelatshwa lihlamvu leli okugoqela ukuqhinisa ukubona kuhle emehlweni ukuthukulula isisu lokungezelelaigazi emzimbeni

Lesi isihlahla esithiwa yikhintshona yisihlahla esibalulekileyo kakhulu ngoba sokutholakale ukuba amaxolo aso ayelapha umkhuhlane woqhuqho esiwuthi yimalariya, njalo amaxolo aso ayelapha imikhuhlane enjengomkhuhlane womvimbano iflu, uphinde njalo upholise ubuhlungu emzimbeni.